Bunu minenna sagalete nineeti, bunu minenna sagalete mine hattono sagale saga'line ka; nummoro bunano hakko horonsi'ne woyi ange fulleemmo base ikkitanna.

Mininna dubbu saada. Mininna dubbu saada giddo mininna dubbu saada giddoonni su'muwansa hatto mini saadaati yinanniti hattono wilii'lehonna hattono gocoho hattono gereewoho woleno kuri labbanno dani su'muwa noonsari mini saadaati yine woshshinanni.

Kuni seesaho seesaho yinay woytenno hatto lawishsha horosi'numoha ikkiro minenike hattono seesara hasi'numoro seekkine feyatennina Busha bushaate hoolatenni biddi biddi assinannihu seesasho yinanni hagirisiisanno

Tini daganna maatete. Daganna maatete yinanni woyite hattono mittowa gamba yite amanna annu oosonsa ledo mitte quchumira gamba yee ofolle heeranno manna maatete yinanni insa.

Mini uduunne. Mini uduunne yinanni woyite mine horo uduunne hattono mine wombarenna barcima xarapheezza woleno kuri labbanno dani uduunni heeranno mineeti.

Kuni minehonna gallanni mineeti ,minunna gallanni mini hattono addi addi su'muwate danni noo uduuni hatto Aliga ikko firashe addi addi woleno mine wodhine gallanni mineti.

Tini maashinubbate. Tini maashinubbano hattono duuchu dani uduunne huuro aannohanna huuro aannokkiha loosate siwiillate looso loosate loosi'nanni maashine ikkitinohuraati hattono hagiirsiissatenna baxissaate.

Egenshishsha yinnanni woyte hattono egenshishshaho yinnanni woyte bire alba sainoricho abbine wodanaho woronire ku'u ko'ira kula egenshishshaha ikkitinotta kultanonke .

Tini sagaltete, sagalete yinanni wooyiiteno hattono sagalete sagale uuyiitannonke horo huddi'nommore ite duuwatenna sagalimma horonsiratenni uuyitannonke horoot.

Kuni egenshishshaho ,kuni egenshishshino hatto egensinsanihu ku"u ko'ira afinokkiha afanno gede ku'lanniricho kalanqaniha egenshishshaho yinanni

kuni safote latishshaati safote latishshaati yineemmowoyiteno hatto caabbichu hattono doogote loosamano woleno konne lawannore su'muwate dani noonsareeti hattono hagiirsiisankenna baxisaanke.

Tini Ama'note ,tini ama'note yinnanni woyteno daninsano hatto mitu quchumira woyi mite basera gamba yte maga'nittanni heedhano manna ama'note baseeti yinnanni

Harana daa, haranna daate hattono addi addi darginni darga sa'atenni horoonsi'nanni horo ikkitinnota kultannonke.

Babbaxxino dani uduunne yinanni woyite hattono dana dana afirino uduunne mine horoonsi'nanni ikkinoha kulli ikkiro hatto su'muwwansa sayinete hattono mixashshote jawanahonna babbaxxino dani su'mi noonsareeti.

Tini Maashinubbate Maashinubbate dani su'muwa maashine addi addi horo aannonke kameella aannonke elekitiroone loosatenni horonsi'nanni maashine ikkitinotaati

Tini murotenna laalote tenne murotenna laalote muronna laalo yinanni woyiite hattono murote yinanni woyiite babbaxitino dani murooti. haayiissono babbaxino dani noonsa muro uuyitanno woyi laalte hattono horonsi'nanni gede ikkitaworeeti.

Tini baattote ofolaat baattote ofolla yinanni woyite bayite badera mittu quchumira ganibba yine ganibba assine woroonit baattote ofolla ofolitte mittorichono kayinisikki mittoreno loonissikki heedhanote tashi woyi dihagiriisinoe dadillisinoete

Tini agattote tenne agatto angeemmohuno hattono agate horonsi'neemmohu waanna buna woleno kuri labbanno dani su'mi noonsare ikkitanna horo uuyitannonkereeti.

Mininna biirote uduunne mininna biirote uduunne yinanni woyte dana mininna biirote uduunni woyte su'muwansano hattono wombarratenna kursuwate woleno kuri labbanno dani su'muwari afantanno

Tini mininna dubbu saada mininna dubbu saada giddo su'muwanisa ikkinohu hatto mini saadahu su'minisa geteewonna me"e lalo woleno kinne labbano su'mu dani noonisa

Tini haranna daate haranna daate hattono mittu dariginni ko"onne dariga sa''ateni sa'ne agurre higate haratenna daate yinanni horonsi'ni

Kuni sumudaho kuni sumudi hattono lawishshaho sidaamu sumuda ikkinohu hawaasi quchumira heeranno siile loonse hattono jajjabba manna ikkitinori gamba yite heedhannowa sumudaho yinanni lae hagiidhoomma baxoomma

Seesaho yaa aanankeenni horotenni hattono aananke wodhine horoonsi'nanni uduunneno ikko hatto babbaxxino dani buuro buudhine hattono seensanniricho ikkinoha kultannonke seesaati

Kuni loosoho kuni loosoho yinanni woyteno hatto loosi'ne lophatenni hattono lante afiratenni baatto loosi'nanni daninna woleno kuri lawannoricho loosiratenniiti

Tini owaantete yinnanni woyte sidaami qoqqowi giddooni owaante babbaxitino biiro giddooni looso horonsidhe loosiisateni uyittanote, hattono dihagiidhinoommono, dibaxisanono, giwisano.

Kuni egenshiishaho kuni egenshiishuno aannonketi horo ku'u ku'uyira afinokkire kulatenna xawisatenni la'nanni woyi kullanni gari egenshiisha ikkinota kulannonke

Kuni rosoho kuni rosunni roso ronse ka'ne afi'neemmo lawishshi buqqeenke boowirsiratenni ikkinoha hagiirsiisaahonna baxisaaho tashshi assannoho

bunu minenna sagalete mineeti bunu mininna sagalete mini aannonke horo sagale saga'line ka'nummoro hattono buna ange horoonsi'nanni mineeti.

Tini sagalete tini sagaleno yinanni woyiite sagale saga'linani hude hoolatenni hudi'ne ite duuwatenni horonsi'nanni sagaleeti

Kuni egenshishshaho, kuni egenshishshino hatto woleho kuu'u ko'ira kulateninna hatto mite mite biirora heedhanore kulate qaagisateni gananni egenshishsha ikkinohurati

Tini baattote ofollaati. Baattote ofollaati yinanni woyiteno mitte badera baatto mittowa loonse kayinsikki heedhanno baatto lae giiramoomma woy dadilloomma.

Tini umu dananchooti. tini umu dananchino mitto kalaqotenni fulanno dananchooti. kalaqote fulanno danancho shurrubba loosi'ne biigisiratenni umu danancho ikkinotaati.

Tini godo'lete tini godo'lete yinanni woyite mittu quchumira mittu caffira marre mittu lamu sasu shoolu ganbba yee godo'le godo'lani heerenna mittu qeelle afire baraarisha adhiro godo'lete hatto hakkoye laoommahunni hagiidhoomma

Mininna biirote uduunne mininna biirote uduunni giddo hatto mini uduunne ikkinohu hattono womabrratenna kursete xarapheezzahonna barcimaho woleno kuri labbannore dani su'miwi noonsa

Minenna gallanni mine minunna gallanni mini hattono biife aanano qalame ganne gobbaydono hoowetenni hoombe hattono biifinse worroonni mine ikkinoha kultannonke

Tini agattote. Tini agattote yinanni woyite hatto waano ikko babbaxxino lasilaassa adono ikkito anganni horoonsi'nanni dana kultannonke agattooti.

Kuni hodhishshaho, kuni hodhishshu danino hatto mittu darginninko"e darga sa"atenni horonsi'nanni hodhishaati, hodhishshu danino su'mino hattono kaameelaho, kaameelu aannonke hodhishshaati

Tini godo'lete tenne godo'le, godo'linanni danino hatto mitte basera mittu quchumira gamba yite ooso heedhe godo'litanno godo'le godo'lete yinanni.

tini sagalete, tini sagale yinanni woyte uytannonketi horo sagelenniti hudi'nummoha ikkiro inte duuwatenni horonsi'neemmo horoti

Kuni seesaho, seesaho yinanni woyite addi addi su'mmuwate dani noonsare hatto buura buudhate, budhine shurrubba biifisi'ne seensilleho yinanni

tini sagalete tini sagaleno saga'linannite woy itate horonsi'nanni sagaleeti itate horonsi'nanni sagale hattono buranna raino sagale intanni danaati.

Kuni hodhishshaho kuni hodhishshi dargunni darga sa'nanniho dargunni darge sa"atenni hattono biree yannara baalu hattono saadate hodhishsha xa ninke yannara kaameelunni hodhinanni ha'nannihu hodhishshaho

hattonno tini baadi xaggaati baadi xagga yinanni woyteno hatto baadi xagano horotenni billiitenke aana xisso kalaqanturo horoonsi'nanna horo ikkitinota hagiidhenna baxisannorichooti hagiirsiisanno.

Tini dagatenna maatete ,dagatenna maatete yaa annunna ama oosote ledo mitu godowi gamba yee mitu quchumi giddo heerani hasaawa assanna manna, hattono maatete yinnanni.

mininna biirote uduunne, mininna biirote dani uduunni giddo su'muwa addi addita afi'dhinoreeti wonbaretenna barcimaho xarapheezzaho woleno kuri labbanno dani su'mi noonsa

kuni giwirinnaho giwirinnu yaano hatto lantenna addi addi dana loosu dana kulannonke giwirinnaati saada ce'ne ikko loonse lophinanni dana kulannonke giwirinnaati.

Tini faashinete tini aashine lawishshaho wogga wogga agare daanno uduunne uddiratenni horonsi'neemmo uddano faashinete yinanni hagiirsiisannonna baxissannonkete

Kuni biifisate kuni biifisa yinanni woyiteno hattono biinfille minenkeno ikko qooxeessinkera biifisinanni biifisiratenni awabba kaysiratenna hatto nafara fiire

Kuni hijaaraho, kuni hijaari maayinni loonsoni hijaarati yinnuummoro hattono kinchuninna hattono sangeteno woleno kuri lawano danni uduunini loosamino hijaara ikkinohura hagiirsiisinoenna tashshi assinoe.

Kuni seensileho, seensileho yinnanni woyte hattono addi addi danni uduune aananke wodhine horoni'nanni hee'noommoha seensileho horonsi'nanni.

Kuni dagatenna maatete dagatenna maatete yinanni woyite annunna ama ooso mitte basera ganibba yite hedhawo ofolitinowa maatete yinannisa